Group of villagers dey fetch water from one sacred river omo! Na deep traditional matter be dat. E no be just about fetching water. Na something wey carry plenty spiritual and cultural mannerism. For places wey dey still hold ties to their, to their culture. Fetching water from sacred river no be something wey anybody fit just pick. You gats be pesin from dat village wey you go do am. Sacred rivers, no be just normal, um! Um! River water. Wey you fit just go do wetin you wan go do. Dis one na water wey people for dat place believe say e get power. Say spirit dey inside and ancestors dey bless am. Some go say na the Gods dem selves wey dey secure dat place. Others go say na place wey dey pure better people fit just go. E get some culture wey the river dey dedicate to just the goddess one goddess. The wey dey for dat place abi the spirit. Like for the Yoruba side e fit be Osun river. For the Igbo side e dit be the Idimiri or the dey dey call am sacred river. When villagers don fetch water from dat river no be just ordinary fetching oh! No be say pesin fit just waka dey go anyhow. Pesin gats get follow plenty respect. E gats follow way, e gets way wey e suppose do am. And e usually plenty people especially women with elderly people. With Babas and Mamas. Sometimes, na only certain kind people get access to dat water. Maybe, na people wey no get wahala with the Gods or people wey no, we don do cleansing. Wey don already cleanse their selves. We don go do, wey don go meet the um! Babalawo make dem clean dem up if not dey fit die for their. For early morning you go see some group of people the villagers and na women dey choke with their plastic buckets, calabash or even clay pot dey waka for straight line go the sacred river. Dey gats follow order and everybody go dey quiet. Some people go dey, dey go dey shout prayers. Dey go dey pray or dey sing songs ancestral songs, olden days songs nobody gats make noise. You go dey feel on kin silence as dey dey waka. One kin presence like say things dey there. Some even gats remove shoes or tie only wrapper as sign of respect. Dey go hold lear for ear or hold leaf for hand. Why dey dey fetch dis water no be to just dey fetch dis water dey go. Some dey do am because of, some dey do am because the thing dey give dem healing. Dey dey pay respect to their Gods and dey dey ask for blessings from their Gods. Dey dey ask for protection from their Gods. And one things wey you go know. For women you no suppose fetch dat water if you dey bleed. If you dey comot blood. You no suppose use your left hand fetch dat water. You no suppose carry shoes waka enter inside the water. You no dey talk anyhow when you dey fetch oh! If you enter the river when you no be pesin of dat place na taboo you dey commit so be dat.

For many places for Naija, pipu dey fear cat. Some pipu sef hate cat for plenty, plenty reasons. No be say the animal bad by e sef oh! But na the believe, superstition and the way some pipu take grow dey make dem no dey like cat. May I explain am well. Some pipu believe say cat na winch abi na spiritual animal. For many villages and towns, especially for Yoruba, Igbo, and some Niger Delta areas, some pipu believe say cat—especially the one wey black—na winch wey dey waka for night. Dey go talk say if you see cat for night, e fit be winch wey don change oh! Or e fit be a monitoring spirit wey dey monitor your progress oh! Or say cat wey dey stay at home for too long dey plan bad thing. So out of fear, pipu no dey allow cats enter their house. You know say cat dey dey behave strange now! Cat no be like dog wey dey jump upandan, wey dey bark or wey dey shake e tail. Cats dey dey quiet. Dey dey waka jejely. And sometimes, dey go just dey look one corner or dey go just disappear like dat. Pipu dey fear say, why dis animal dey move like spirit? Why e just dey waka waka like spirit? And why e dey cry mostly for night? Dey con see dat one. All dis things wey dey waka or why e dey cry—dey con see am like bad omen. And sometimes na because of religion oh! Some religious belief, especially for Islamic or Pentecostal places, dey believe say cat no dey clean. Say dey carry spirit—even though na lie oh! Dey dey believe am. Say e dey affect pipu. And e get another one be say na lack of understanding. Some pipu never stay close to cat before so dey no go understand say cat na calm, loving and clean animal. Ignorance go just make dem think say cat na very dangerous animal. And cat no dey do odeshi like dogs oh! For Naija, pipu dey keep pets because of security. Dog go bark if stranger dey come, but cat go just waka go hide. So pipu go talk say, “Wetin I wan use dis one do sef? Na only food dis cat sabi chop so.” So pipu go just look cat say “ehn! No be useful animal.” And some of dem dey fear cat because of fear of bad luck or death. Some pipu—some old pipu—believe say if cat dey cry on top of your roof, e mean say pesin go die soon abi bad thing wan sub. Na very big superstition wey dey make dem dey hate cat. Another reason be say na cultural stories oh! For some small villages, pipu go dey hear say one woman wey dey do juju get plenty cat for her compound. Abi any house wey get plenty cats dey do charm there—even if cat na innocent one. Just because of stories wey pipu hear, the thing go dey make dem dey fear cats. No be say cats bad oh! But na the mindset wey pipu get from their culture, from their religion—na hin dey make dem dey fear cats. Nigerians, most of dem no like to dey keep cats. If more pipu sabi say cats na calm, clean and loyal animal, more pipu dem go just begin dey like am—because cat na beta animal.

Omo! um To get bad roommate na one of the worst gbege wey fit sub for anybody. Especially if una dey share the same hostel, una dey share the same apartment, or una even dey the same family house. Make I explain why dat thing na serious matter. Number one han um, your peace of mind go just lost oh! um If your roommate no sabi respect peace, dey make noise, e dey steady quarrel, e dey bring woman upandan, dey bring pippu anyhow — omo! um you no go get peace. Room wey suppose be your comfort zone go just turn your stress zone like dat. Dem fit still steal your property. Some roommates na real thief. You go just dey misplace your money anyhow. You go dey misplace your cloth anyhow. Even your phone charger. Foodstuffs too. And you no go even fit confront dem say, “Ah ah! um Wetin be dis now? Why my foodstuff dey go missing? Why dis things dey go missing?” All those kin ten sion no good for mental health. Another reason be say dem fit spoil your bad name. Um! um Any bad roommate fit dey gossip your matter everywhere. Lie for your head or even involve you for wahala wey no concern you, wey you no even know anything about. Before you know, your name don enter blacklist for community oh! um Dem fit carry danger come your house. Some bad roommates dey carry cultist friend, criminal pippu, or bad gang pippu come your house. If police or street boys just burst enter your house — everybody go collect. You fit land for trouble wey you no sabi. Another reason na hygiene wahala. If dem dirty, dem no dey wash plate, dem dey scatter food everywhere, toilet dey always dey smell — na health risk be dat one oh! um Pesin fit catch disease or fit dey sick steadily because of one pesin for room no clean. Dem fit scatter your focus. Whether you dey study or you dey hustle, bad roommate fit distract you with their lifestyle — party every night, loud music on, constant drama. fit no even let you concentrate do wetin you wan do with your life. Another thing be say dem fit cause depression or anger. Omo! um If you dey live with pesin wey get bad energy, the thing go affect your spirit now. You go just dey vex every time. You go start dey sad because of the toxic environment wey you dey. Small thing go dey pain you because um of the stress wey you just dey keep. Dem fit no even dey pay rent or bills. Even if una dey split rent or NEPA bill, the pesin go dey dodge e responsibility — na only you go dey carry the load. You fit even face landlord embarrassment on top one pesin matter. Bad roommate na like silent poison oh! um You fit dey smile outside but inside you dey suffer. If you ever jam bad roommate, try resolve am early. Or sharp sharp, make you just comot for dat place if the pesin no wan change.

Why e dey good to join body for environmental cleanliness You see dat general cleanliness wey dem dey do for street? Wey pipu dey do for compound, or for school or community? No be just to dey show face oh! E get beta reason why e dey important make pesin dey involve. Make I break am down. Number one, cleanliness na health. If everybody join hand clean area, everywhere go dey neat and diseases like malaria, cholera, typhoid no go get space to grow. Because diseases dey need environment wey dem go grow grow, if everywhere dey clean, dem no dey like am. Dirty environment dey attract mosquito. E dey attract rat. E dey attract fly wey dey carry sickness. And e go show say you get sense of responsibility. When you show face for general cleaning, pipu go know say you care about where you dey live. You no be just pesin wey dey chop life, but pesin wey dey give life back. E go show say you get maturity and you get community spirit for mind. E dey make environment fresh and fine. Clean areas dey always dey sweet to stay. No be say one corner go dey, um! full with pure water leather. Another place go carry rubber. Another place go carry poto poto. Everywhere go dey smell. Na how area go fine be dat? Um! Um! No be so. And pipu go dey around dey proud of their neighborhood say the thing dey clean. Clean environment dey prevent government wahala. Sometimes government or community leaders fit vex come fine or punish pipu if everywhere dey dirty. But if una dey do general cleaning regularly, nobody go disturb una. Nobody go close una shop or house because everywhere dey clean. E dey encourage unity. When pipu gather clean environment, dem dey gist, dey laugh and know each other beta. Na dat kind way pipu go just dey know their self. Pipu go dey bond. E go dey build trust and dey form better relationship. Another be say, e go dey teach children good example. If children see adult dey sweep, dey pack dirty, dey clean gutter, dem go dey learn say e good to keep everywhere clean. Cleanliness na normal thing. Dem go grow up with dat mindset and dem go carry am go where dem dey go. Make dem no come dey dirty everywhere, come dey bring shame for us. E go make everywhere dey safe. Dirty places dey dangerous. Pipu fit fall, catch infection. Animals like snakes fit hide inside bush or refuse. General cleaning dey reduce all those kin wahala. E fit attract investors and tourist if everywhere dey clean. If environment dey clean, pipu wey wan do business go feel very welcome now. Nobody go dey vex for places wey dirty, wey get poto poto everywhere. Clean area dey invite opportunity. More opportunities, more money for us. Dat na why you dey see places wey dirty, everybody dey poor there. To dey join for general cleaning no be waste of time. Na investment for your own health, your own image and your future. If you no clean where you dey stay, ba! who go do am for you? Clean place cause beta life.

Omo! Women suppose dey help each other oh! Because for dis world wey we dey, sometimes e dey hard for woman make dem climb up or make dem even survive. To dey support each other na key thing — no be competition. Na collaboration wey go carry everybody reach front. See the gist now. Nobody understand woman like woman. As woman, you go sabi the struggle of another woman — the pressure, the judgment, expectations, even the silent tears wey she dey cry. Na only woman go understand. So if you help your fellow woman, e go sweet because you fit meet pesin wey dey your shoe size. Um! E fit break jealousy and comparison spirit. Instead of women wey dey fight or dey compete, dem go dey hold hand together. Life no be race. When women support each other, everybody go dey win and success go spread like breeze. To dey help women — make women dey help each other — because the support dey build confidence. Sometimes everything wey pesin need na just one woman wey go say, “I believe in you.” That encouragement fit change life oh! Women supporting women dey help build self-worth and even boldness. E dey open doors for opportunities. If women connect and help each other with job, skills, mentorship — all those kin things — more doors go dey open. From small business to better contract, the power of connection no be small. Connection na the main thing. Everything na connection. As ArysTa talk am, na true. E dey reduce suffering and abuse oh! When women help one another, e dey easy to speak up and find support when things wan spoil — like domestic violence or national wahala wey women dey suffer. Nobody go suffer in silence because help go dey. Women dey, make women support each other because e go show example for younger girls. If small girls dey see say women dey support one another, dem go grow believe say unity sweet pass beef. Because girls dey get beef — na true be that. Dem go grow with better mindset wey go help their future dey strong. Another thing be say, e go strengthen the whole society. Na true talk say “if you train a woman, you train nation.” So when women help each other grow, no be just one pesin go benefit — the whole family, the whole community, even the whole country go feel the impact of that bonding. Women dey face special struggles oh, na true be that — from childbirth to career balance, body shaming, even gender discrimination. Women dey face real battles. So if dem no support dem self, who go do am? Make woman no dey fear another woman shine oh! Support am, live and clap for your fellow woman — because when one woman rise, she fit pull others up. Together, una fit scatter ground with greatness. So women — make una dey together.

Omo! For our culture and tradition, to dey back baby no be just tradition oh! E get plenty sweet benefits wey go dey help the mama and the pikin. E dey sweet to see, but e sweet pass for wetin e dey do. May I yan am. The first thing be say, e dey build strong bond between the Mama and the pikin. When Mama carry the pikin for back, the closeness go make the pikin feel like say e dey safe, e dey loved. The baby go dey hear her Mama heartbeat. E go dey hear her voice and her body warmth. All these things go dey build strong connection between the Mama and the pikin. E dey calm the baby down. You go notice say most babies wey dey cry dey quiet once dem reach their Mama back. Na because dat position dey sweet and e dey peaceful for dem now. Just like how e be when dem dey inside belle. The movement and the warmth go dey relax dem well well. And e dey free Mama hand make Mama do work oh! As Mama back the baby, her two hands go dey free. She fit cook, she fit sweep, she fit go market, she fit even do farm work — without needing help. E dey help Mama make she multitask easily. And the pikin fit sleep well if e dey the Mama back. Dat small shake as the Mama dey waka dey make the baby sweet. E go be like say dem dey sing song for the baby make e sleep. Dat is why backing na one of the most comfortable bed for small pikin — no reason am! E dey protect the baby from cold and harm. Mama body dey act like blanket for the pikin, especially when weather dey cold — like during harmattan. Backing go help make the baby dey warm. And since the baby dey the Mama back, pipu wey get germ or wan touch anyhow no fit reach the baby easily. And putting the pikin for back go help breastfeeding make e dey easy. As the baby dey very close to the Mama, e dey easy to breastfeed. You fit know say your baby dey hungry or your baby dey uncomfortable. Dat kin closeness dey help Mama respond fast fast to pikin need. E dey save the Mama from carrying plenty load for front. Instead of her using her hand or baby walker, backing baby fit shift the weight to the back and the hips wey go balance beta. Make she carry something for her front — so the thing go reduce pain and stress for the Mama. And e go dey teach culture and identity. To back pikin na better African identity. From small, the child go grow with dat feeling of closeness, love and culture. Plus, e dey sweet to pass tradition from one generation to another. To back pikin no be just sweet thing to see — e be full package of love, culture, peace. E dey benefit both Mama and pikin well well. For Africa wey we dey so — especially for Naija — na one of the best natural things wey we fit do for our pikin.

Omo! To help pesin, or to dey help pipu no be something wey suppose turn political matter oh! Dat one na something wey suppose come from human heart. No be something wey pesin go use chase clout or use am do political campaign. May I explain am well for you make you understand. Helping no be small competition oh! No be say na competition or show off. Wetin pesin gain if he help poor man? Wetin pesin gain if he help poor man today con carry camera dey shout, “See wetin I do!” Abi you go use am say, “Oh! Come vote me oh! I dey help poor man.” Nawa oh! To dey help pesin na something wey suppose dey genuine — make you no show it. If you wan show real love, you no suppose use am chase political position. E suppose be something wey you go do from your mind. Turning help into politics dey kill the meaning of help oh! When helping pesin don turn political strategy, e dey lose sweetness now. You go see some politicians wey go share rice and wrapper one month before election. After dem con win, you no go see dem, you no go hear from dem again. Dat one na help? Na bribe be dat. Helping the needy na responsibility for everybody oh! E no be work wey only government and politicians suppose to do. If you get, you suppose help who no get. E fit be your neighbor, e fit be your friend, e fit be stranger — anybody wey need am. Make we try dey show love always — no be only when election dey near. Politics wey tie help to agenda dey cause fake promises. Na why you go hear politician go say, “We go give scholarship, we go give free health…” but only when dem wan enter office. After dem con win, story go don change. If help na political tool, poor pipu go just dey suffer dey wait for the next campaign. Help suppose be something from the heart — no be for likes or power. True help na when pesin go do am even if nobody dey look. If we dey teach pipu say help suppose come with conditions or politics, then our society go just dey full of fake helpers wey just dey do am because dem wan gain something. Politicians wey help for show or full the praise meter… Dem go talk say, “I give una food so una suppose obey me.” Dat one no be help again — na control be dat. Pesin no suppose help another pesin because e wan use am control am. E no make sense like dat. But government still get role to play oh! Make we no forget say even though helping pipu no suppose be political matter, government still get big role wey dem suppose play. Dem suppose provide food, water, shelter, and job for the masses — because dat one na their work, no be favor dem dey do us. Na our right be dat. To help pipu, we need do am — no be say na politics, na humanity be dat. Whether you be governor or gate man, helping pesin wey dey suffer na blessing. If your help na to chase power, then no be real thing you dey do — na business you dey run. So make we try dey help pipu from our heart. Na only God dey bless.

Omo For my side na different kind detergent we dey use clean house E depend on wetin you wan use am clean sha. But may I explain am for you well well. If you wan wash floor or you wan wash tiles, the best one we Omo, Aerial or even Sunlight detergent na dem we dey use. den Dis kind detergent dey dey strong, dey dey foam beta and dey help us remove all the dirt wey don gum ground. Sometimes we go mix the dis thing with small Izal or Dettol dat thing dey help to kill germs and e dey make the place make e look fresh, make e smell fresh. You fit mop parlor, cor corridor or even toilet with am. The scent alone fit chase fly comot. If you wan clean toilet or wan clean bathroom: For toilet side, we dey use Hardcore we dey go Hardcore to clean toilet because you know say na toilet na were dirty dey. To clean water system for toilet, na Harpic we dey use. We go pour am inside, leave am for like ten minutes make the thing soak, then we go con carry toilet brush scrub am well well. Or if Harpic no dey, we dey use Jik or even local bleach sef wey dey market. You go mix am with the detergent, dey use am scrub the tiles and the water system. Dat blue Harpic dey fresh The red one strong too much. If you wan wash kitchen plate or wan clean kitchen Plate na another um Wahala oh! For there, na mostly Morning Fresh we dey use now. Dat one dey cut oil well dey comot oil well well. Sometimes we go add salt or warm water make e join break the oil fast fast. But if Morning Fresh finish, we go use Mama Lemon or any other um liquid soap wey fit handle stubborn oil or stubborn dirty wey dey pot or frying pan. If we wan wash clothe Na Omo and Aerial we dey use work am. Some pipu dey even like Good Mama especially those wey dey wash with hand. The foam dey plenty and e fit dey soft for hand. But if the cloth na sensitive cloth like lace or baby cloth, we dey use gentle detergent like Sunlight Baby. Dat one no dey harsh. To dey make everywhere sweet and clean: Some pipu dey use Izal or Z Germicide or even lavender-scented flower clean am. We dey put am inside mop water. As dem dey clean, the house go just dey smell fresh like clinic especially if the pesin get visitor. E go just give dat “I clean” vibe. Sometimes how I dey do my own be say: I go mix one cup of Omo or oil add small bleach, I go con put small drop of Izal, dey use warm water. I no dey use cold water. Warm water go make the dis thing dey okay. Then I go con soak my mop inside. From parlor go kitchen everywhere go shine. Fly no dey. So as e be, detergent wey pesin use depend on the kin dirt wey you wan clean or the place wey you wan wash, but wetin matter pass be say the house dey clean, fresh, say germ no fit dey everywhere. Cleanliness no be show off. Cleanliness na lifestyle.

Wetin be love without food, my brothers and sisters make we no lie give ourselves. Love wey no get food no be complete love o, because as we dey talk for street stomach no get break and hunger no dey hear “ I LOVE YOU”. Make we reason am well na, first thing love sweet o but na food dey make sweet. If person love you finish but you dey hungry steadily no food, no small plate of rice or even gala omoh de love go even tire person, even bible talk am “man no fit live by love alone”. Okay tor maybe na me twist am like dat but you sha get my point. Love and food na like rice and stew, e go hard to enjoy one without the other. Sharing food na love language oo, person wey cook for you, serve you food, or even remain food for you or remain small meat inside soup for you. Dat one na premium love be dat na, e show sey de person care about you, e mean sey I no wan chop bele full unless I see you chop, you see am dat one sweet pass ordinary “I MISS YOU”. Love na something wey you go show na action dis thing no be by just cho-cho-cho. Food dey bring people together o, make we think am well na, all those couples wey dey do date night no be food dem dey us bond? Ahn anh na true na, even for village love dey, even for village um love wey dem dey show, mama Uche cook dat yam porridge wey your husband like na, you see. Food dey bring togetherness, na wetin dey grease love engine food na im be dat. Um, if food no dey palava go start o, imagine say person, person love you but dey no get reason or dey no get food wey you go chop. If you talk say you dey hungry, de person go say love go feed you e no dey work like dat na, na so quarrel go take start. Love wey no come with small indomie or beans or dodo go fade like cloth wey sun don touch too much. Even psychologists talk am sef, if person dey hungry, im go dey vex, im go dey misbehave dat time no matter how fine or caring your partner be you no fit notice am because your belly dey talk like drum. But once you chop beta food love go sweet you for body na why e good to make money, get love too. Because love without money or love without food na like music without speaker or eba without spoon, without soup. E go dey there but you no go enjoy am well, love go dey but you no go enjoy am well. Yes food no be everything for relationship, e be something wey we go dey use see love. If you truly love person you go care sey dem dey hungry because las-las na who bele full dey shout I love you pass.

Omo to clean house no be just beans o, dey get plenty method or plenty ways people dey use clean house. Make I just talk the one wey I like, for me na de one wey combine both manual hustle with small technology na im me I dey prefer because de thing go dey easier you know as technology dey make things may e dey easy for people na de one I like pass. De first one na the broom and dust pan, dis one na the old Nigerian way na the way we dey do am, this one na the O.G method o, how you go do am be sey you go sweep everywhere from parlour o to corridor after you come finish you go gather the dirty, you go come pack am with packer put am for dustbin. Sometimes if if you dey if you dey old-school na carton you go dey even use sef. Why e dey relevant or why de thing good na because e dey reach everywhere, broom dey reach under chair, behind doors o, back of door for corner-corner. um e no even care sey na big or small place broom dey touch everywhere. Another way wey you fit use na mopping with water and detergent. After you don sweep, e go make sense to mop now especially if na tile or cement, you go pour small Dettol or Izal or dettol for small detergent or izal or dettol inside water then you go com mop, the mop go dey long you go deep am inside bucket squeeze dey come begin clean ground, dis one dey sweet pass because de floor go dey smell fresh and shine like person wey baff normally you dey baff ground na. Another way be sey you go use soap, sponge and disinfectant if you wan clean am deep. If you wan clean well well like sey visitor dey come or na end of month clean up you go scrub de zinc, bathroom, tiles and even de ceiling fan sef because you know say as ceiling fan dey blow e dey gather dust so you go clean am too. You go use um all those um detergents like Harpic, Jik, Hypo and sponge. Sometimes you go even climb sef, make you climb akpete make you con remove all those cobwebs wey spiders dey make. Na dis one me I enjoy pass for Saturday wen you dey play loud music, play Burna boy song for background, e go dey give you drive make you dey clean. um dis one na for, dis one na big man method o. Vacuum cleaner, for pipul wey get money wey dem get vacuum cleaner, dey fit just plug am con dey clean without stress na im go dey pack the dirty for you e go dey suck the dirty sharp-sharp. Dis one e good for rug, tiles and even bed sef, but the wahala be sey NEPA fit spoil show if light no dey, so e no dey too dey dependable unless you get generator, inverter or you dey one private estate wey get their own main transformer. De local or traditional way um, some pipul still dey use local broom wey dey make up from palm front to sweep compound o, dis one e dey good for sweeping sand and places wey dey outside. If rain fall, you fit even use um leaf broom and water comot all de dirty for verander sef um. De one wey I like be say, I like plenty combination I no get one particular one, I fit like, I fit use sweep um sweep with broom, i fit sweep with broom today, I fit mop with water or Dettol de next day. Or e depends on how things dey but because um to clean house dey sweet for body and mind, you fit lay down anyhow. You no go worry say dirt go stain you and you get peace of mind and e dey chase disease away too. So me na anyhow I fit clean my house I dey clean am.

um Dis one na serious mata o, who suppose dey involved for cleaning for children vaccination mata um. Mama and Papa wey dem dey call parent and guidance na dem dey first carry de pikin come dis world so na dem get the number one role. Dem suppose carry de pikin go clinic wen e reach vaccination time, dem go remind de nurse or the doctor if de time don reach and dem go make sure dem dey follow de vaccination card well-well. No be to just born born pikin finish leave am for sickness, and e no make sense like dat. And another person too wey suppose dey involved na de nurses and de health workers, na dem go dey give injection, na dem go dey educate the parent on how, why de vaccine dey important and how dem suppose take am, na dem go make sure say de needle dey clean and the vaccine dey correct. No be say measles um vaccine dem go dey give for chicken pox, or dis one for de other e no good. If de nurse if nurse no dey careful um problem fit enter body o, um, so na their own role dey very heavy. Government, State government o, Federal government, Local government dem get big role, na dem go provide vaccine for de clinic, because if vaccine no dey how de doctors wan work, how de nurses wan work e no make sense like dat now. So na dem go provide di vaccine for de clinic, na dem too go train de nurses. Dey go set up free immunization um programmes and dem go put awareness for radio o, for tv o, for Facebook make pipul sabi sey um dem dey do immunization, sey disease dey make dem do immunization to prevent am. If government no plan am well um vaccine no go reach everybody. and community leaders o, traditional rulers and even our religious leaders when big pipul for area talk pipul dey lis ten dat one na normal thing. So if chief or pastor talk say make una vaccine una pikin pipul go gree because na dem na dem get control over the pipul. E go help stop worry um stop wrong believe say vaccine dey cause sickness or bad luck. Dey go make pipul understand say wetin government dey do na for their own good. Another pipul too na teachers and school pipul, school admins. Dem fit remind parents about immunization, if vaccine team come school dem go arrange children make dem line up orderly make dem collect vaccine. and Dem fit teach children small-small about health everything. NGOs o, international bodies like all these W.H.O and UNICEF na dem go dey support with money, vaccine, awareness and training. Sometimes na them dey organize big campaigns for all these all this local-local places wey government hand no fit reach. So you see am vaccinating pikin vaccinating pikin no be only mama um mama and nurse work everybody get hand inside. Family o, government, school, community, even foreign pipul too, oyinbo pipul too dey get hand inside because na international thing be dis. Because if one pikin catch disease like polio or measles if fit spread reach another family na why we suppose join hand together protect every pikin with vaccine.

Did one na very serious mata wey dey for society na deep question. Who suppose get responsibility for de needy. For our society wey dey now normally people no get, na dem we dey call di needy omoh dem plenty dey full ground some no even get food chop, some no get to work, some no fit even pay hospital bill, others just dey beg mey dey survive. So, di question na who suppose help dem pass? Na who get major responsibility? Oya, make I scatter talk for you. De first pipul na de government, na dem get de biggest role. um, na dem dey elect now, na dem dey collect taxes, na dem dey collect de oil money, na dem dey receive foreign aid. So na dem suppose create like social welfare programmes wey go support or give pipul wey no get to support their selves. Dey fit provide free health care, reduce food price, subsidize food, do educate grant, job opportunities and scholarship. Na dem suppose build all these shelters, soup kitchens and even vocational centres wey go teach pipul skills wey dem go dey use survive. Why government carry more responsibility? Because na dem get pawa, na dem get moni, and na dem get de ability to reach everybody. Because government no be just one or two persons, government na plenty pipul na dem be de pawa. Religious body too get their own o, like all these our churches and our mosque, na dem be second in the line. Bible o, Quran o dey talk say make we care for the poor. Dem dey collect offering now, zakat and tithe. Some of these ones wey dem dey collect suppose go needy places, when churches and mosques dey active in giving, de thing go reduce crime and begging. Because na wen person no see food chop e go dey think about how e go do am and if way come wey dey illegal im go do am na because man gas survive. Some don dey try but some of dem still gas do plenty work o, na spiritual and society responsibility be dat. And de responsibility too fall to us, we the pipul, society individual, if you get small make you share with person wey no get. Rich men and women fit open foundation, sponsor school fees for pipul wey no get, pay hospital bills or just provide food for pipul wey no get wey dey beg for road. De truth be say, na ones wey get big heart dey do am, and no be everybody get big heart. Some pipul get billions of naira, billions of dollars but dem lock eye make anybody no see, dey go just lock up dem no wan give pipul. Even corporate organization and rich business pipul dem dey make moni from pipul if we no give dem moni dey no go get their moni. So dem suppose give back through community social responsibility, corporate social responsibility, e fit be skill acquisition, community borehole at least, or even free medical outreach or scholarship. Wen companies dey support community de whole place go dey better. So, who get de big responsibility, na government carry the biggest load dem get de rich of de pipul and by law na dem get the moni to impact pipul well well.

Omo, dis question about um who suppose take care of children weda na parent abi na government. Dis won na kind question wey people don dey argue about, especially for our country Naija wey tins no easy fo pipu um, you no say to train pikin no bi small job may we no lie give ourselves o, e dey involve food, dat won na moni, e dey involve cloth, dat won too na moni o, e dey involve school, you no say skul fees now no bi beans, even love too, discipline, protection, plenti sacrifice gats dey, but who reali kari di biggest load? Na parent, abi na government. Oya mo we tok am, mo we stat with di parents, ha mowe no lie, na parents kari di pikin com dis word so na dem suppose first of all tak responsibility, for wen belle first enta, na di mama an papa dey nus di pregnancy, bon di pikin, con stat dey raize am, wetin be suppose dey do, dia job, na to feed di pikin every day, from wen di child dey chop breast, wen he dey chop solid food, you suppose clot am, child no suppose dey waka without even cloth or dey kari rag. Na dem guys take care of health, treat malaria, dey go tak di child go hospital, dem for tren nam well, teach dem manas, how he go dey respect pipu, how he go dey respect elders how he go dey behave for society because child too na member of society, dey go put am for skul, dey are paying his school fees o buy books an uniform even provide love it has mek di child feel sey e dey wanted an provide emotional support if parent no do all dis tins, di pikin fit go astray, e fit be bega, e fit bi tiff, e fi bi yahoo boi or e fi even fall into depression government now, government dem get role to play too even though na parents be number one, government sti get very important role role to play for di up bringin of di child especially for poor family wey no too get no wetin government suppose do? Dey suppose build free or cheap schools wey good dey train teachers dey suppose provide health care, like immunization, free malaria drugs even child clinic too, dey suppose create laws too wey go protect di child say no child labor, no rape or no child traffiking all dos laws dey hep protect child shey you see how goverment get dia own role, oda tins may dey suppose do provide clean wata, sanitation an mek di environment dey good wey chudren fit grow inside, dey suppose support famili with welfare programs especilally widows women wey no get um way no get husband all dis single modas and poor parent dey gats create welfare programs for dem, dey can care for ofans and chudren wey parent don abandon by openin ophange homes and foster cares, if goverment neglet dis wons too even responsibu parent go sufa if today to raize dia pikin properly and religus leadas and comuniti bodi dem still get han inside. No forget say for our Afrikan culture we belive say pikin wey one pesin bon na di hol community dey raize am, churches an mosque suppose organise youth program give food or cloth, tok about morals how di child can grow neighbor and elders go koret di pikin if him misbehave dey go hep look afta di child if im mama dey market community organize free lessons or even feeding program for di chudren dis kind community support dey hep pikin grow beta, so who get di biggest responsibility di truth be say na parent suppose get di main responsibility bacause na dem dey kari dis child com di world na dem no di child pas um, no di child pas any bodi but government suppose um support seriously because if society no good even good parents no go reach an di community and di religious bodi too go join han mek every tin balance, if won side slack um di pikin fit sofa an di hol society go pay di price leta, so every bodi gats put hands together.